Etseyitho lyopaipindi lyoStandard Bank, ota li ti: Mr Martin Jeckonia oye a sindana GD-6 RB Raider, nokwa landulwa ku Martin NAngolo na Dumiza Sibanda.

Omamate gopevi, ngoka haga opaleke haga ningi ondunda nenge egumbo lyomuntu li kale ta li monika nawa lela. Oge li nee pomaludhi nomaludhi ga yoolokathana.

Tse onga aalongithi yombaanga yoStandard ota tu kumagidhwa tse tu kale twa lungama opo tu yande okatoyo hoka ka igalala moshigwana shetu.

Ekunkililo okuza koBank Windhoek opo aantu ya patulule omapeko giimaliwa yo kondje yoshilongo kashishi moNamibia.

Ombete! Ombete oyo oshinima shoka hashi lalwa kaantu. Ohashi lalwa uuna omuntu ta vululukitha olutu lwe. Ombete ohayi lalwa pethimbo lyokongulohi nenge okugondja po.

Omambambi nenge iimaliwa oyili oompumbwe onene monkalamwenyo kehe yomuntu ena omwenyo. Uuyuni wopaife oha wiinyenge molwa oshimaliwa shoka hatu longitha okulanda iipalutha.